Sokoɔraa noɔre la ka ssssssss lɔɛ zoro kyɛ ka a lomboriŋ ka lɔɛ are a soɔ soɔ a zaa ka kyɛnsere meŋ zaa a moɔ. Ka a mine a pɛle kyɛ ka kyɛ ka zie zaa a pa ane lɔkorɔ korɔ.

Lͻpelaa ne lͻzeԑ a ŋmԑ taa ka a lͻpelaa zaa a ŋmore a sokpoŋ zu kyԑ ka a lomboriŋ ka a lͻͻ mine naŋ zoro kyԑ ka yiwogiri wogiriŋ meŋ a are a sokoͻraa zu.

Seemaa, mui ane bɛŋ ane taalea ane vaare ane bɔɔbeɛ la ka ba doge a eŋ pɛrɛtɛ poɔ ka a moɔ nyoii.

Pͻge la a zeŋe dakogilee zu a pԑgele bomp a pԑgele bone ane o nu a kyԑ de sõͻ a ŋmaara ne. ka bogitilee a biŋ o lomboriŋ kyԑ ka mine a dogele kuripootu zu ka o kyeenԑ.

Pɔgeba ane dɔba la a are a zɛge zɛge ba nuuri, a su kparezeere a kyɛ de kparebuluu a gyere gyere ka sola panɛl a be ba niŋesogɔ ka ba a tẽɛ tẽɛ ba nuuri a eŋ sazuŋ.

Bidɔɔbil la zeŋ kue zu ka ba mine kaa duloŋ ka ba mine kaaara ba gɔɔ, ka ba mine su kpare zeere ane kpare sɔglɔ, ka ba zeŋ, zeŋ a kue zu kyɛ ka bɔtɔre sɔglɔ ane bɔtɔ peɛle biŋ kɔge ba a ba niŋe sogɔ.

Daba ane bibiiri la, ka a dɔɔ a zeŋ kyɛ ka a bibiiri meŋ a dɔɔ dɔɔ a peɛle o. Ka ba taa waayarre. A biiri mine ba su kparoŋ kyɛ ka a dɔɔ a su kpar sɔglaa ane kuree.

Pͻgebͻ ne dͻbͻ la a are are a kyԑ biŋ laare ane bogitiri ane orabare. Ka ba mine a de orababilii a ͻnnͻ a boma kyԑ ka lͻͻzeԑ a meŋ a are a ba lomboriŋ. A laare mine waa peԑle ka a bogitiri meŋ e peԑle, ka a orabare e sͻgelͻ.

Bibilii la ɔnnɔkõɔ baa poɔ. Ba mine taa la bootiri, kaa basu kpare naŋ taa zupile. Dɔɔbilii ne pɔgeba zaa la ɔnnɔ a kõɔ. A kõɔ zie, tɛnɛɛ be la be. Ka a kõɔ meŋ zoro ka abiiri ɔnnɔ.

Dͻbͻ la tonͻ toma a maala sola panԑl. ka ba mine yԑre kpare sͻgelͻ ane bompeԑle, kyԑ vͻgele zupile zupili dõõre. Ka ba mine are ka ba mine meŋ zeŋ a panԑl a sola panԑl zu.

Daba bata la are a ti k kuruu ka ba, ka daba vɔgle zupilpeɛl, a eŋ nimikyaan. Kaa dɔ dɔba naŋ su kparzeer kyɛ ka ba pɛgle kur tegeroŋ kaŋa naŋ sigire.